Yanda ake dafa abinci abubuwan da mutum ya kamata ya shirya kafun ya dafa abinci. A nan garin mu yanda ake yi idan za’a dafa tuwo, kafin a dafa tuwo akwai abubuwa da ake nema na farko za ka samu gari za a je a niƙa maka masara ko kuma gero ko dawa wajen nan abubuwa guda ukun muna yin tuwa da su, a nan garinmu idan aka niƙa shi a inji za zo gida a samu rariya a tankaɗe shi mai lushin da shi za a yi amfani idan aka tankaɗe shi da rariya, sannan za a zo a hura wuta idan aka zo hura wuta muna anfani da murhu kala biyu, akwai murhu na ƙarfe, akwai kuma duwatsu guda uku da za ka zo ka jera su. Idan ka jera su se ka ɗauko itace se ka sa a cikin wannan ƙarƙashin wannan duwatsun se ka ɗauko tukunya ka wanke tukunyanka ka zuba ruwa ka ɗorata akan wannan murhunka, ka hura wuta idan ka hura wuta ya fara tafasa akwai garin nan da aka niƙo maka za ka je kaɗan samu wata roba ka ɗebi gari kaɗan a ciki ka saka, ka ɗebi ruwa a cikinsa ka ɗebi ruwa ka zuba akan wannan garin ka ɗan jujjuya shi, shi ne muke kiransa talge. A nan inda muke zama garinnmu idan kai wannan talge can kuma tukunyanka na kan murhu ruwa kuma idan ya tafasa za ka ɗebo wannan talgen ka zuba idan ka zuba ya tafasa sannan ka ɗiba gari ka zuba a rinƙa tuƙawa wannan shi ne yanda ake tuƙa tuwa a garinmu.

Yanda ake girbi kuma a ɗauki amfanin gona zuwa gida, yanda ake yi shi ne akwai girbi na gero, akwai na dawa, akwai na masara, akwai wake, akwai ciran wake duka to yanzu misali za mu ɗauki na gero. Idan ka girbe gero za ka bar shi a jikin karan ya ɗan yi kwan ɗaya ko biyu daga nan se ka samu wuka ka yayyanke ka yanke geron in aka yanke geron, se a tara shi a ɗan bar shi ya bushe na ɗan wasu kwanaki idan ya bushe se a samo inji na sissika wanda za a zuba shi ya sissike ya ware ya ware ƙaiƙayi a gebe daban tsabar gero a gefe daban se ka samo buhu akwai masilla da kirtani, se zare me kirtani da ake ɗaure bakin buhu da shi se kuma wata allura ce da ake yin ɗinki da ita za a ɗinke bakin buhu idan ka dinke bakin buhu za ka tara su a guru guda a nemo a malanke ko kuma wani abu na sufurin wanda za a ɗebi wa’eannan amfani gonan daga cikin gona zuwa gida. Idan kuma wake ne yayin da ake rore shi za a tara shi a wuri ɗaya a bar shi ya yi kwana biyu ko uku ya bushe sannan a samo itatuwa haka a yi ta bubbuga shi kowane za ta bita daban waken ze fita daban se a dauko kwarya a rinƙa sheƙewa ana ɗagawa inska yana warewa kowa a gefe daban wake a gefe daban sannan a samu buhu a ɗura a ciki a samu kirtani da misilla a ɗinke bakin buhun a ɗaukeshi daga gona zuwa gida.

Yanda muke yin girbi. To a nan muna shuka gero, dawa, maiwa, masara da kuma wake to duka akwai yanda ake yin girbin su, amma daga girbin gero da dawa da na maiwa da na masara duka iri ɗaya ne. Amma wake shi nasa ya bambanta, wake yadda ake yin nasa shi tsinkan sa ake yi ɗaya bayan ɗaya ake bi ake tsinkan ‘ya’yan ake raba shi daga jikin ganyensa, shi kuma girbi na gero yayin da gero ya kai girbi karansa ze fara zama ja yana bushewa za a ɗauki magirbi a dinga sare shi daga ƙasa tun daga ƙasan shi za a dinga sare shi ana ɗan tattara shi jinka-jinka, hakan nan kaɗan-kaɗan, dawa ana iya amfani da magirbi ko kuma adda shi ma a sare shi daga ƙasa, sannan maiwa ita ma ana iya amfani da magirbi ko adda a sare shi daga ƙasa a dinga tara shi jinka-jinka hakan kaɗan-kaɗan kafun daga baya a zo ana bi da wuƙa ana yankewa kai ɗinsa ana yankewa kan sannan akwai wanna eee dankali waɗanda daidaiku kaɗan mutane, mutane kaɗan daga cikin mu sukan yi noman dankali. To, shi dankali idan aka zo za a girbe shi yanda ake yi shi ne in ya kai girbi shi ne za ka ga ƙasan tana faffashewa yana fasa ƙasa to za ka zo da magirbi ka dinga tono shi kana tonan dankalin daga cikin ƙasa kana fidda shi, to wannan shi ne yadda ake girbi a taƙaice a wurin mu.

Yanda ake tatsan nonon akuya. Ana tatsan nonon akuya me jego ne ma’ana akuyan da ta haihu ba da jimawa ba, za a iya ba ta abinci da daddare idan ta kwana ta ɗan ci abinci washegari nono ya taru, a ɗaure kafanta na gaba a samu wani kofi ko roba a wanke shi se a zo a kama bakin nonon ana ɗan matsawa, ana ja nonon yana shiga cikin wannan roban da ake tara da shi ana matsawa ana ja, madaran ze dinga shiga idan ba ka ja guda ɗaya za a iya komawa ɗayan ma tun da ɗayan tana da nono guda biyu ne; shi ma ana matsa shi ana ja in aka dauki nonon se aje a samu tukunya a zuba a hura wuta a daora tukunya a dafa. Nono ya dahu abun da ya sa ake dafa su saboda guje ma wasu cututtuka da wannan akuyan take da ke da shi idan ka ɗauki nonon akuya da take da ciwo da take da wani cuta to mutum yana iya kamuwa da shi to saboda gujewan haka shi ne za a dafa shi a yi amfan da shi amma wasu kuma sukan iya amfani da shi ɗanyensa ba tare da an dafa shi ba to wannan shi ne a taƙaice yanda ake ɗaukan nonon akuya kuma ake amfani da shi.

Yanda ake tace kwakwan manja ko kuma yanda ake tace manja a taƙaice. Idan aka tsinko shi daga bishiya za a wanke shi, idan aka wanke shi se a sa shi a cikin turmi. Idan aka saka shi a cikin turmi se a riƙa ɗiban ruwan zafi ana ɗan zuba masa, ana daka shi, ana ɗan zuba masa ruwan zafi kaɗan ana buga shi ana buga shi. Idan aka yi ya daku to se a ɗebo kwallon, ma’ana kwakwan ciki kenan, se a ware shi a gefe. Sannan wanda aka kirɓa shi kuma se a ɗeba rariya, se a samu rariya a dinga ɗiba ana tacewa. Dattin shi ma se a cire shi a gefe. Idan an cire shi a gefe se a bar shi ya ɗan ɗau wani lokaci. Idan ya ɗauki wani lokaci kaɗan haka to dattin ze koma ƙasa, manjan mai kyau kenan wanda za a yi amfani da shi. Shi kuma ze taso sama. Idan aka ɗebe manjan sama shi dattin na ƙasan ana abincin dabbobi da shi. Kwakwar ita kanta ana saida ita. Wannan shi ne yadda ake tacewa wato kwakwar yanda ake tace wan wato manja idan dai kaɗan ne. Idan kuma yana da yawa to za a samu keli a zuba shi a ciki. Idan aka zuba shi a cikin keli ana tattakawa, yara suna tattakawa ana daddakawa ana tattakawa idan yana da yawa kenan. Idan kuma kaɗan ne a sa a cikin turmi ake yi.

Barkan ku da warhaka sunana Kilifot Damu zan yi bayani ne akan dabbobi biyu da kuma inda muke kiwonsu. Na ɗaya zan yi bayani akan yadda muke kiwon shanu, yanda muke kiwon shanu shi ne na ɗaya kiwo da kaurace wa Fulani makiyaya suna yawo da shanun su daga wuri zuwa wuri don samun ciyawa da ruwa musamman ma a rani. Na biyu kiwo a wuri guda wasu manoma suna kiwon shanu a gonakin da wuraren kiwo na musamman inda ake ba su abinci da kuma kula da lafiyansu, se kuma ana iya ba su magunguna ma a wurin. Sannan kuma zan sake yin magana akan kaji. Ya ake kiwon kaji? Yanda ake kiwon kaji shi ne na ɗaya kiwo a gida, ana kiwon kaji a cikin gida suna yawo a fili don cin abinci daga yanayi, sannan na biyu shi ne kiwo a kayan ajiya, ana rufe kaji a cikin kwantenan na musamman domin a kula da su da kuma a duba lafiyan su.

Fitar da kifi daga ciki tafkinsa ko kifaye, matakan da ake lura da su yayin dav za akama kifi dafmga cikin tafkisa dole za alura da wsu abubuwa. Da farko za a yi la'akari da girmansa da kuma lafiyars kafin a cire shi fmdag tafki. Daga nan ana duba ingancin ruwa, duba ingancin ruwa yana da mahimmanci saboda hala za ka ga ruwan yana da ƙyau ya kai a riƙa canza musu saboda yana ba su matsala a lafiyarsu kuma tafki bisa la'akari da girman da kuma buƙatarsu da ake yi a kasuwa da kuma yanayi. Yanzu za a fidda kifi daga cikin tafki za a ɗan fara janye ruwan ne saboda ruwan ya ɗan zama kadan a ciki tafki. Idan ruwa ya zama kaɗan ana amfani da raga, idan aka je aka saka raga haka komirin sange da sh i za je a rika ɗibarsu. Ana iya amafani da ƙugiya amma yyayin da aka yi amfani da ƙugiya yana ba da matsala a kifi yana ji musu ciwo idan ƙugiya ne, duk kifin da aka kama shi da ƙugiya sai dai a zo a yi amfani da shi ko dafa shi ko a soya shi a ci amma wanda za a yi amfani da net shi za a kama kfi cikin koshin lafiyasa .Wannan shi ne.

Yadda ake girbe masara, ana girbin masara ta hanyoti biyu, da farko idan gonar ba babba ba ce za a iya amfani da hannu a riƙa bi kowane goyo ana karye shi da hannu ana karyawa ana kakkarya shi. Yayin da aka gama karya sai a zo a tara a guri ɗaya ana amfani da hunnu ana cirewa ,ganyen da ya lalluɓe tsabar masara, idan aka acire ganye akwai ga shi wanda shi ma ya sake lillubewa masara sai a cire ganye a cire gashi tsabar zai fito fili. Amma kafin a yi haka sai an lura da cewa lallai masara ta kosa, shi ne za ka je ka duba jikin goyen masarar kaɗan ja wannan ɓawon ko ganyen da ya rufe fatar masara sai ka danna da hannunka tsakabar masara r. Idan ka ji da taauri alamun masara ya kusa idan ka ji da ruwa-ruwa to da alamun masararka ba ta ƙosa ba za a ba ta lokaci. Idan aka cire ganyen gaba ɗaya daga jiki aka coke gashi ma. Ana amfani da ƙusan ko wani karfe mai tsini gurin raba totuwar masar da 'ya'yan ko kuma da tsabar masara amma ba a yin haka sai masara ta bushe kuma za ka iya yin girbi ko adda wajen sare masarar gaba ɗaya. Idana ka sare sai a zo ana bi ana kakkaaryawa, kowane goyo ana karya shi, isan aka karya sai a zo a riƙa zaƙule shi ana cire ɓawon da kuma wannan gashi da ya lilluɓe jikin masarar idana ka cire ya bushe. Ana amfani da inji ko a yi amfani da kusa wajen cirewar wannan shi ne.

Yadda ake tonon dankali kafin ka je ga tonon dankali idan ka shuka idan aka burne shi shi za ka je ka duba tsakanin kwana saba'in zuwa kwana ɗari da shuka shi. Idan ka duba za ka ga ƙasa ta fara tsattsagewa alamar ya fara riƙa sai ka ɗan tona a hankali idan ka tona ɗaya biyu sai ka fita. Yadda za ka yi tonon shi ne za ka yi amfani da magirbi ko kuma cebur idan ƙasar na da taurinka yi amfani da magirbi amma idan za ka tona kar ka sara saitin kan dankalin, yadda kar ya yi masa lahani gefe -gefe za ka tona. Idan kuma Ƙasar ba ta da nauyi sai ka yi amfani da cebur wurin yashewa ƙasar shi ma dole za ka lura saboda kar ka yi lahani a dankalin da yake cikin dankalin Hausa mai zagi kenan. Idna ka tono shi daga cikin ƙasa da cebur ko da magirbi, to za ka kakkaɓe ƙasar da take jikinsa saboda yana fitowa da ƙasa idan ka kakkaɓe kasar da yake jikinsa sai ka ajiye a gefe, duk wani dankalin da ka cire shi za ka cire kasar da yake jikinsa. Amma abun la'akari shi ne amfani da cevur ko kumq magirbi ba saitin tsakiyar kansa za ka sara ba.

Yadda ake tonowa dankali ɗan Hausa da dankali irin na turawa da kuma doya, dukka ana bi kusan hanyoyi daya ne wurin tononsu bambancin ba shi da yawa sosai amma abun lura shi ne kowanne akwai irin lokacin d ake tononsa za ka tuba yanayi na iron riƙarsa. Kuma idan ka je za ka tone shi ba za ka je ka tone shi kai tsaye kansa ba sai dai ka toni gefe saboda ka da ka yi masa lahani kar ka yi masa illa a dankali ko doya wanda yake cikin ƙasa za ka yi amfani da cebur idan kasar ba ta da tauri sosai, idan kuma ƙasar tana da tauri za ka iya amfani da magirbi wajen tonowa ko doya. Yayin da ka tono dankalin ko doya dole ne akwai ƙasa wanda yake jikinsa za ka kakkaɓe ka raba shi da wannan ƙasar. Idan ka kakkaɓe ka raba shi da wannan ƙasar za ka samu fatar buhu sannan ka riƙa ɗura dankalinka. Idan sayarwa za ka yi za ka zo ka wawware manya-manya da ƙanana, kuma yayin da ka tono dankali za ka yi labari da wanda bai gama riƙa ba in har ka tono wanda bai gama riƙa ba to ka ware shi a gefe kuma kar ma ka sa shi a buhu ka bar shi ya sha iska na wani lokaci sannna da daga baya ka sa shi a buhu.

Yadda ake taimako a gona ko yadda za a taimaki manomi a gona. Akwai abubuwa da dama na taimako ko da ake yi na farko, ana iya zuwa a yi ɗaki a gina idan aka yi ɗaki za ka iya ajiye mutun wanda zai riƙa dafa maka abinci nemowa ruwa da wasu abubuwa da suka haɗa da aikin na yara idan kana da yara za ka iya tafiya da su gona idan kana da 'yan uwa mata kamar lokacin roro za ku iya tafiya da su. Akwai wanda za su je su nemo muku ruwa a cikin gari, akwai waɗanda su ma za su riƙa tayaku aiki na hakan nan. Saboda aikin ba na mutum daya ba ne, yanzu idan aka ce babu mutun a kusa da gonar ka wanda zai riƙa dafa maka abinci haka gaski aikinka zai sama tangarda sosai. Dole za a riƙa ba su abinci, abincin nan idan aka ce saya za a yi sai an tafi cikin gari. Idan za ka tafi cikkn gari aikinka zai ɗauki lokaci kuma aikinka zai tsaya a koyausahe saboda babu abinci ba ruwa. Taimako a gina yana da matuƙar amfani abun da ya kamata ma gida daki ma yin daki a gona ya ma fi komai mahimmanci.

um Yanda ƙasa take samun naƙasa, ko kuma tsirrai, suke samun naƙasa. Waɗannan abubuwa na faruwa ne dagaa um abubuwa daban-daban kamar su, ƙwari sukan iya naƙasar da tsirai ciyawa, yakan iya naƙasar da ƙasa, akwainkuma ƙananun hallitu wanda ba su iya ganuwa da ido, sukan iya naƙasar da ƙasa da wasu ƙwari um ɓeraye sukan iya naƙasar daa tsirai suna nan daban-daban. Yanzu misali kamar kasa um kamar tsirai idan aka yi shuka a gona, za ka iya gani ganyen yana yin yellow ko kuma ba ya girma da wuri, idan aka bincika zaka samu akwai ƙwari da suka taba shi ko kuma wasu halittu da ba a iya kallonsu da ido da suka naka da suke taba shi har ya samu naƙa kuma ba zai taɓa girma yadda ya kamata ba. Haka ita ma ƙasa ka za iya ganin tana yin rami rami saboda ɓeraye sanna kuma bayan ta yi rami rami idan akwai ciyawa shi ma duka yana ba ta naƙasar a dukkan tsirai da kuma ƙasar gaba ɗaya akwai matakai da ake bi saboda a guje wa wannan naƙasar. Ana yin feshi na magani, wannan feshin maganin ya na matukar taimaka sosai, ze kashe dabbobin da ba a iya kallonsu da ido sai da naura, zai kashe dabbobin da ake iya kallonsu da ido kamar su ɓeraye da wasu nau'ikan ƙwari da ake iya kallonsu. Ciyawa ana masa feshi wanda zai kashe shi shi ma.

Wannan yana nufin wani yanayi ne mai matuƙar rikitarwa a tskani halittu, inda dukkanin abubuwa da suka zabi juma suke tafiya domin a samu tsari mai ƙyau. Kowanne ɓangare yana da matuƙar mahimmanci domin a sama yanayin ya ci gaba da kuma tafiya lafiya. A cikin wannan yana yi mai rikitarwa akwai da yawa abubuwa daban-daban wanda suke aiki tare domin tabbatar da tsarin yana tafiya yadda ya kamata. Alal misali kowane irin dabba yana da matsayinsa a tsarin halitu fwga ƙananan ƙwari da ke taimakawa tsirai wajen yin zuwa manyan dabbobi masu farauta wanda ke kula da rai na wasu dabbobi. Kana akwai akwai shuke-shuke da yake samar da abinci da muhalli ga wasu dabbobi. A ƙarshe dukkanin abubuwa a irin wannan tsari suna aiki tare cikin haɗin kai domin tabbatar da tsarin halittu ya ci gaba da aiki yadda ya kamata. Kowanne ɓangare yana da rawar da yake takawa kuma idan ɓangare guda ya sama matsala zai iya jawo matsala ga sauran ɓangarorin.

Ga yadda kasuwa take bayan an gama girbi. Bayan an gama girbi kasuwatana cike da rayuwa da walwala, yan kasuw ada manoma suna kawo kayayyakinsu sayarwa ga masu saya. Ana ganin buhuhunan hatsai kamar su: masara dawa, shimkafa da kuma kayan lambu kamarsu tumatur da su albasa a ajiye a kan teburin sayarwa. Ɗan kasuwa suna ta sanar da kayyakinsu da kira da babban murya, yayin da masu saya suke ta kewayawa suna duba abun da so su saya. Ma da mata yara da manya dukkan su suna ciki kasuwa suna ta surutai da dariya a ko'ina yayin da ake ta daddarewa domin cin abinci da ake sayarwa a kasauwa, irinsu waina da sauran fura da nono da sauran kaya ciye-ciye na gargajiya. Kasuwa bayan girbi tana daga daga cikin wurare da ke nuna al'adar Hausawa da haɗin kai da walwala da ake samu bayan girbi mai albarka. Sannan akwai kasuwanni da ake yawan zagayawa kamar misali idan ka yi noma za ka iya daukar kayanka ka kai wata kasuwa na ƙauye daban na wani gari inda ma ba garinku ba inda suke da buƙata.

Ga yadda ake yi abinci da wake da kuma albasa mai kitse a ƙasar Hausa. Ga sinadarai da za ka fara nema, da farko za a sama wake sannan ka sama ita kanta albasa maikitse sai kuma albasa da kuma tumatur, akwai tafarnuwa akwai man girkin kwai gishiri akwai magi. Wandan na su ne sunadaran da ake amfani da su. Yadda kuma za haɗa su shi ne da farko za ka sa wake a ruw a kamar na tsawon awa shida ko kuma biyar don ya samu sosai. Sannan ka zuba wankakken wake a tukunya ka dafa shi har sai yayi laushi. Sai ka sama wata tukunyar kuma a gefe a soya kayan miya kamar albasa da tumatur da tafarnuwa, da man girki duk a haɗa su sai a soya a tukunya a gefe ya dahu ya nuna mai ƙyau. Sannan kuma sai kuma haɗa waken da ka dafa da kayan miyar da ka soya ka ɗan kara gishiri da magi. Sannan ka yanka wannan ita albasa mai kitsen gida biyu, ka cire tsabar ƙanƙana. Baya ka gama haɗa waken da kayan miya ka xuba yankakken albasa a ciki. Wannan abinci yana gina jiki sosai gaskiya.

Yadda ake kwasar dankali a ƙasar Hausa, manoma suna fara aikin da shirya kayan aiki da za a yi a amfani da su kamar su goro ko aska kwando da buhu. Waɗannan su ne abun da ake amfani da su yayin kwasar dankali. Manoma suna shiga gona suna kwasar dankali da kwando ko buhu, suna cire dankali daga cikin ƙasa tare da kula din kada su farfashe. Bayan sun cire dankali daga cikin ƙasa, suna tattara shi ciki kwando ko buhu. Yayin da za su cire dankali daga cikin ƙasa suna amfani da aska ko kuma wani magirbi wurin cirewa dankali daga cikin ƙasa. Sannan suna duba dankali domin su tabbata babu wani wanda ya lalace ko kumanya sama matsala. Bayan su gama tattara dankali suna kai shi wurin ajiya, inda zai kasance lafiya da kuma cikin yanyai mai dacewa don kaucewa lalacewa. A ƙarshe manoma suna kai dankalin kasuwa domin sayarwa ko kuma amfani da shi a gida. Wannan shi ne yadda ake kwasar dankali a kasar Hausa.

Yanda ake niƙa ko matse manja. Ana zuwa a saro kwakwar manja daga bishiya, idan aka saro su sai a zo a wanke su. Ana wankewa ne saboda a raba shi da dattin da yake jikin sa. Idan aka wanke sai a tara su a gu ɗaya, ana iya amfani da inji ko kuma da hannu a zuba ruwan zafi a manja a kwakwar manjan in aka sa shi a cikin ruwan zafi saboda ya yi laushi saboda a samu a raba shi da fatar. Toh ana matse shi idan aka matse shi ko da hannu ko kuma da injiza a zo a samu rariya, idan aka samu rariya za a tace a raba shi da dattin da yake cikin sa a raba shi da kwakwar da yake jiki. Kwakwan ana amfani da shi, dattin ana amfani da shi wurin abincin dabbobi da kuma wanda yake da wannan wanda yake kwanciya a ƙasa, saboda idan aka niƙa shi ko kuma aka bubbuga shi manja mai kyau ɗin zai taso sama dattin zai kwanta a ƙasa, toh wannan wanda yake kwanciya a ƙasa ana amfani da shi wurin abincin dabbobi. Sai daga nan kuma na saman sai a samu wani tabki ko kuma wani gaa roba babba wanda za a riƙa zuba manjar a ciki ana ajiyewa. Ana iya kaiwa kasuwar ƙauye, kasuwa gari, amfanin gida duk.

Ammm yanda ake shirya abinci da safe. Da farko akwai buƙatar a tashi da wuri saboda tashi da wuri, saboda tashi da wuri shi zai baka isasshen dama da kuma lokaci na dafa abin da kake so ka dafa cikin lokaci. Sannan mu nan abin da aka yi da safe, akwai shayi da ake haɗawa da kuma biredi da ake amfani da shi da safe. Za a hura wuta ko kuma ma su yin amfani da ahh kalanzir suna iya amfani da shi wurin hura wuta. Idan aka hura wuta za a samu tukunya a wanke, in an wanke tukunya a ɗora ta akan wuta a saka kayan haɗin shayi gaba ɗaya, sannan biredi kuma za a aika wata tun da daddare za a iya siyan biredi a ajiye shi wanda za a karya da shi, a yi karin kumallo da shi da safe. Akan iya kuma bari sai da safe, kafin ana dafa shayin an aika yaro ya je ya siyo biredi. Sannan wasu kuma suna yin ɗan-wake ko na dawa ne ko na fulawa ne ko na alabo ne duka ana amfani da shi da safe gurin karya kumallo. Akwai kuma ɗumame, in aka dafa abinci da daddare toh gaya daban a gefe, miya daban a gefe, haka za a barshi ya kwana washegari da safe sai a ɗauki wannan miyar a ɗuma a yayyanka wannan gayan a ciki a ɗora a kan wuta a ɗumama shi a yi amfani da shi da safe ku madadin ɗumame wannan ana yin sa sosai ma.

Kiwon kifi a tafkin halitta. Akwai abubuwan da za a lura da su yayin kiwon kifi a tafki na halitta. Na farko yana da kyau a duba wuri mai inganci, sannan kuma a samu ciyawa a gurin. Idan aka samu ciyawa, sannan akwai buƙatar lura da ruwa saboda idan ruwa ya gurɓace zai sa mutum ya yi asaran kifayensa. Sannan abincinsu, yana da kyau a yi la’akari da abinci, a duba abincinsu mai kyau, kuma a rinƙa ba su abinci akan ƙa’ida. Sannan akwai wasu tsuntsaye saboda da wanda ake amfani da su wajen wannan kiwon kifi a tafkin halitta, saboda kashin su kifaye suna ci kuma baya musu illa. To dole ne ya kamata a duba irin tsuntsayen da suke kusa da gurin tafkin halittan nan saboda kar a kawo wasu tsuntsaye da idan suka idan suka yi amfani kashin wannan tsuntsayen zai ba su matsala. Sannan bayan lura da ruwa, akwai lura da yanayi na girmansu, saboda wani lokaci manyan kifaye sukan iya cinye ƙanana, to abin da ya kamata a yi, idan an samu guri mai kyau mai inganci, sai a siya ƙananan kifi, ƙananan kifaye wa’inda kansu ɗaya sai a saka su. Idan aka saka su acikin wannan tafki na halitta, sai a dinga lura da ruwansu da abincinsu.

Babu abinci ga ragon mutum. Shirye-shiryen noma yanda ake yi yayin shirye-shiryen noma ya danganta idan akwai noma na damuna akwai noman rani. Idan noman damuna ne da farko akwai abin da ake kira sassabe, shi ne zaka je ka sare kargo, basabara, da wasu datti na cikin gona sai ka share shi, shi ake kira sharar gona, sai ka jira a yi ruwan shuka. Idan aka yi ruwa, za ka nemo masu shanu su zo zu yi maka huɗa kunya-kunya. Idan aka yi maka huɗa kunya-kunya daga nan za a nemo sungumi a rinƙa sarawa, wani yana sara wani yana zubawa kamar misali noman gero, kamar misali noman gero, wani ya na sarawa wani yana zuba tsabar geron ana takawa ana burnewa. Akwai kuma noma na rani, shi kuma yanda ake yin sa shi ne bayan an yi sharar gona, ma’ana sassabe kenan. Za a tada inji na bada ruwa injin ban ruwa a jiƙa gona, idan aka jiƙa gona ya ɗan yi kwana biyu ko uku ya bushe sai a zo a yi kaftu, idan aka yi kaftu da magirbi daga nan sai a sake dawo masa da ruwa sai a je a nemo iri wanda aka yafa shi tunda farko daman sai a zo a rinƙa dasa shi wannan shi ne yanda ake dasa shi.

Noma mai ɗorewa na kwakwa. Noma mai ɗorewa na kwakwa a gargajiyance akwai buƙatar samun kayan aiki ingantattu sannan akwai buƙatar ilimi nakimiyya da fasaha sannan akwai buƙatar muhalli mai kyau. Lallai noma mai ɗorewa na kwakwa yana taimakawa a al’umma sosai musamman kama da gyaran muhalli, rage talauci, da kuma ita kanta kwakwar tana da amfani sosai a jikin ɗan’adam. Idan za a yi noma mai ɗorewa na kwakwa akwai abubuwan da ya kamata a ce an lura da su da farko z aka tanadi kayan aikin ka. Menene kayan aiki? Akwai injina da ake amfani da su, akwai kuma na hannu na gargajiya da ake amfani da su. Sannan akwai wannan ehh kula da tsabtar guri, idan aka kula da tsabtar guri sannan shi kan sa kwakwar ya kamata a ce ana tsabtace ta, ana lura da ita ana duddubawa in akwai wata jinya da ake tunanin ta raɓe ta, toh a nemi magani saboda noman kwakwa yana taimako sosai ƙwarai da gaske.

Yanda ake sarrafa manja. Da farko idan aka girbo manja da kwakwar manja daga bishiya, za a wanke shi saboda a raba shi da datti da wani ƙasa da yake jikin sa. Idan aka wanke shi idan manjan kwakwar manjan kaɗan ne za a samu turmi kamar yanda aka nuna a nan, za a samu turmi a zaba a ciki a ebi ruwan zafi a rinƙa masa ana bubbuga shi da taɓarya, ana zuba ruwan zafi ana bubbuga shi da taɓarya. Toh can ruwan zafin da ake zuba masa zai sa fatar ta sake daga jikin ƙwallon. Idan kwakwar ehh ta fita fatar ma ta fita a gefe a cigaba da daka shi ana buga shi sai a nemi rariya zai zama ruwa-ruwa sai a nemi rariya a tace, idan aka tace rariyar in aka tace shi da rariya dattin sai a zuba a gefe. Idan aka zuba dattin a gefe sai a tsamo wannan ƙwallon kwakwan shi wannan ƙwallon kwakwar ana amfani da shi in aka fasa shi za a samu wani kwakwa fari a cikin sa ana ci kuma yana da daɗi. Shi kuma manjan da yake ciki wannan ruwa-ruwan sai a basshi, idan aka barshi ya ɗauki wani lokaci datti zai kwanta a ƙasa, manja mai kyau zai taso sama dattin ana amfani da shi gurin abincin dabbobi shi kuma manjan mai kyau ana amfani za a samu galan a ɗuɗɗura a ɗuɗɗura ko kuma wata jarka za a samu a ɗuɗɗura a ɗuɗɗura ana amfani da shi a gida kuma ana kaiwa kasuwa a siyar.

Yadda ake sarrafa manja. Da farko idan aka je saro shi kwakwa, idan aka saro kwakwan za a zo a wanke shi, ana wake shi ne saboda a raba shi da dattin da yake jikinsa da kuma ƙasan da ke jikinsa. Bayan an wanke shi a zuba cikin tirmi, in aka zuba shi a cikin tirmi za a yi ta ɗiban ruwan zafi ana zubawa ana daka shi da taɓarya. In ana zuba masa ruwan zafi ana bubbuga shi, daga nan zai yi laushi, idan yayi laushi kwakwan za ta fita fita gefe ɓawon sa ma'ana manjan kenan shima zai fita sai ya zamo ruwa ruwa. Ana buga shi ana kirɓa shi, daga nan sai a bar shi a samu rariya a tace dattin a zuba a gefe cikin wani roba ko kuma cikin wani abu. Idan aka zuba dattin a ciki zai yu akwai ‘ya’yan kwakwan, sai a cire su gefe, sai a bar manjan a cikin tirmi ya ɗan yi kamar wasu daƙiƙai, daga baya sai a zo a ɗebe na saman shi ne manjan a samu wani roba a zuba a ciki. Shi kuma dattin da yake ƙasa ana amfani da shi a abincin dabbobi

Gwanda wani abinci ne mai ɗanɗano kuma mai yawa wanda yake da ruwa da yawa a cikinsa. Gwanda yana da sinadari wanda suke taimakawa lafiya yana ɗauke da abubuwa da suke taimaka wa wurin narkar da kitse a jikin ɗan Adam. Gwanda ya kasance wani abinci ne da ake samun sa a bishiya irin na kusa da bakin teku ko kuma wasu gurare inda da suke da zafi. Gwanda yakasance abinci na more rayuwa da ake amfani da shi kuma yana da maganin na cucuttuka daban daban kamar irin su ciwon zuciya da dai sauransu. Gwanda yana taimaka wa maza musaman da mata ma gaba ɗaya wurin ciwo irin na sanyi da dai sauransu. Kuma ana amfani da gwanda a gurin wasu biki haka nan da kuma wani taro na manya saboda abinci ne mai ƙayatarwa kuma asalin ba shi da matsala a ɓangarori na lafiya. Likitoci daban daban suna ba wa mutane shawarwari idan za su ci abinci da sauransu, in za a nema ‘ya’yan itatuwa to ana cewa a nema da gwanda a ciki saboda tana da muhinmanci a lafiyan ɗan Adam.

Yanda ake fira ko kuma cire fatan jikin rogo. Idan aka je aka tono rogo, za a tara shi, za a wanke shi saboda a raba shi da ƙasar da take jikinsa. Ana iya amfani da ruwa mai ɗan ɗumi ko ruwan zafi saboda wanke shi. Bayan an wanke shi za a tara shi a gu ɗaya, wuri mai tsafta. Sai a nemo kayan aiki kaman irin su wuƙa da kuma kayan tsagawa. Idan aka zo ana tsaga shi za a yi amfani da wuƙa a rinƙa tsaga shi sai ana cirewa fatan. Akwai fata guda biyu a jikinsa. Akwai ta farko wata ja ake kalanta, akwai kuma wata fara, fara fara hakan nan mai ɗaci wanda take bayan jan. To idan ka ka cire ta wannan ta bayan ka bar ɗaya farar ba ka cireta ba, rogon zai kasance da ɗaci saboda wannan fatan bayan na da ɗaci. To ana tsaga shi ne sosai saboda a raba shi da wa'innan fatu guda biyu na bayansa. In aka cire su sai a rinƙa tara shi a gefe. Bayan an cire fatan ana raba shi biyu, ana tsaga shi biyu, saboda ya bushe da wuri. Sai a samu bakin rana guri haka a shanya shi, idan aka shayan shi ya bushe daga baya ana iya niƙa shi a rinƙa abinci da shi. idan kuma dafawa za a yi bayan an raba shi da fatan bayansa guda biyu, ana iya zuba shi a cikin tukunya haka, a dafa shi ba tare da ma an tsaga shi ba.

Nau’ikan abinci na karin kumallo a nan ƙasar hausa, kuma abinci masu lafiya. Da farko a nan ƙasar hausa muna amfani da burodi da kuma shayi domin karin kumallo, ana amfani da koko da ƙosai domin karin kumallo, kuma zahiri abinci ne wanda ke da lafiya, sannan muna amfani da 'ya'yan itatuwa abun da ya haɗa da su gwanda, su lemu, abarba, da dai sauransu gurin karin kumallo idan gari ya waye. Ana amfani da kunu kamar na tamba, ko kuma waken suya, ko kuma kunu na gero, wa'innan abubuwan suma ana amfani da su. Sannan akwai abun nan irin wa'inda ake soyawa wainar filawa, ana amfani da ita ita ma tana da muhimmanci. Bayan wainar filawa da safe akwai kuma wannan tuwo ma da ake yin sa da safe, ko kuma a dafa ma taliya a saka mata ganye a cikinta, ita ma tana da muhimmanci gurin karyawa da safe, ana iya ma kuma dafa shinkafa duka dai ana haɗawa da su albasa.

Hotunan abinci na karya kumallo wanda ake yinsa da safiya. Kamar yadda nake gani kuma yake faruwa, muma a nan ga kofi, da shayi, da madara, za a haɗa shi yayi kauri wannan yana da muhimmanci sosai, kuma yana ƙara lafiya. Akwai kuma soye soye da ake yi, kamar za a iya soya dankalin turawa ko kuma dankali na hausa, ga kuma a gefe ɗaya ana iya soya nama ko naman kaza, ko naman zabuwa, ko na saniya, amma wanda dai ya samu. Amma a nan abun da muke gani shi ne nama na kaza ko kuma zabuwa gashi nan an soya shi akan faranti, sannan a gefe guda gashi nan za a haɗa su tumatir da atarugu, da tattasai kayan miya ga kuma yadda ake shiryawa, ake soyawa, ga mai a wuta, ga wani abu kaman biredi ko kuma dankalin turawa ko kuma dankalin hausa gashinan a ciki ana soyawa. A gefe guda mu a nan bayan wannan muna iya amfani da taliya haka ta hausa ta murji, ko kuma ta bature, ita ma ana amfani da ita wajan karyawa, sannan ana amfani da kunu da ƙosai a gurin karya kumallo. Ana amfani da shi yana da muhimmanci.

Shuka ko kuma tsiro. shuka ko kuma tsiro abu ne wanda yake da muhimmanci sosai a rayuwan ‘yan Adam da kuma dabbobi, saboda akwai ganye, akwai kuma saiwa, akwai kuma itacen sa. Wani abu shi ne ya kasance abun da yake samar da abinci iri iri da kuma magani a mutane da kuma dabbobi. Kaman yanda ma yake a zahiri mu mutane mun dogare ne ma akan abincin da wa'innan tsirrai ɗin suke samar mana ko magani koda magani na bature ma shi ma duka asalin sa tsirrai ne. Tsirrai yana maganin yanxu kamar misali bishiya kwararowan Hamada, ɗumamar yanayi, wannan duka tsirrai suna magance mana su saboda rashin su yakan jawowa muna irin wa’innan abubuwa. Amman idan akwai su to muna samun sauƙi gurin wannan kwararowan Hamadan, da ɗumaman yanayi. A gefe guda kuma idan babu tsirrai to babu ma ɗan Adam saboda ɗan Adam ba zai iya rayuwa ba dole sai da su saboda sune maganinsa, sune abincinsa, tsirrai kuma kala kala ne, daban daban nau'i ne wannan shi ne.

Shuka mai fure. Shuka mai fure ko kuma mai fulawa a taƙaice ita wannan mai fulawa shuka mai tsirrai mai fure yana da muhinmanci a wuri saboda yana ba da ƙamshi da kuma ado a guri. Bayan ado kuma yana sa mutune su ji daɗin zama a a guri kuma gashi kore shar yana gyara ido sosai ƙwarai da gaske. Abin da yake buƙata shi ne yana son guri mai kyau, guri mai tsafta, kuma a cire duk wani abu wanda yake da wari a gurin. Sannan kuma a kula da ba shi ruwa, a kula da jinyoyi da suke taɓa tsirrai saboda suna ba shi matsala sosai. Fure yana da matuƙar muhinmanci, yana da matuƙar anfani na fulawa tun da aka gani ana dasa shi a kan gidaje haka a cikin gidaje da kuma kan katangu, na gidaje saboda yana ƙayatarwa, kuma yana sa mutun ya ji hankalin sa na kwanciya haka kawai. Amma lallai lallai sai an kula da wasu abubuwa. Yanayin ba shi ruwa da kuma cutar da za ta iya taɓa shi to wannan su ne.

Agada ko agade yadda ake saida shi. Idan aka je da bishiya aka saro shi, za a wanke shi saboda a raba shi da ƙura ko kuma wani datti da ke jikijnsa, ko ƙasa a taƙaice. To idan aka wanke shi za a kawo shi kasuwa, yana da kyau a samu guri mai tsafta a ajiye shi, saboda ajiye shi a wuri mara tsafta zai sa mutane su ƙyamace shi, kuma ba za a rinƙa siya ba. bayan an samu guri me tsafta, sai a samu guri wanda yake da inuwa ba mai rana ba, saboda idan aka bashshi a rana ya daɗe yakan iya kawo wa ya ruɓe, ko kuma ba zai jima lalacewa ba a taƙaice. To wannan ana lura da wajan ajiyansa sosai. Sai kuma kiraye kiraye da mutane suke yi a kasuwa wurin sai da shi. A nan wasu suna iya kiransa da agade, wasu suce masa ayaba. Amma dai yafi ayaba girma, idan aka saye shi, wasu sukan iya soya shi, wasu kuma sukan iya cinsa haka, wasu kuma sukan iya dafa shi. To ya danganta kamar mu a nan an fi soya shi idan aka soya shi ana amfani da shi wurin karin kumallo da safe.

Tafki a yaran hausa kenan ake kira sa. Shi tafki ana amfani da shi wurin abubuwa daban daban. Akan iya kiwon kifi a cikinsa, akan iya wanka a ciki, sannan akan iya kiwon wasu dabobi na ruwa ba kifi kaɗai ba. Amma akwai abubuwa da ake lura da su yayin amfanin da tafki musaman idan za a yi kiwo kamar na kifi a cikinsa. Ana duba yanayin tsaftan ruwa da inganci ruwa da kuma tsirai da suke kusa da shi, da dabobi da suke kusa da shi. Yana da matuƙar muhinmanci a lura da wa'inan abubuwa. Idan ka ɗauk kifi ka saka shi a tafki wanda bai da tsafta ko kuma wanda ruwansa a gurbace yake to tabbas za kai asaran kifinka, ko kuma in ka ɗauki wani abu mai rai wanda yake son kula da tsafta za kai a saransa. Haka zalika idan ɗan Adam ya shiga tafki yana wanka kuma sai wannan tafkin ya kasance a gurɓace yake, ruwa cikinsa, to zahiri ɗan Adam ka iya kamuwa da cucuttuka daban daban kama da cucuttuka na jikin wanda suka shafi cikin jikin mutum, da kuma na fata wanda za a iya kalan su a zahiri.

Wannan shi ake kira da zaɓewa bayan an yi girbi. Abun da yake a zahiri zamu ɗauka kamar noma na tumatir gibin tumatir. Idan aka cire tumatir ma'ana aka girbe shi, aka tara shi a wuri ɗaya. To akwai zaɓewa da ake yi. Na farko akan iya zaɓewa manya manya daban, a gefe sannan akwai ƙanana wanda za a ware su gefe. Sannan akwai wa'inda suka fara ruɓewa wato wanda suka fara lalacewa, suma akan ware su a gefe. Bayan nan za a zo a ware wa'inda basu gama nuna ba wanda basu gama zama jajawur ba, suma akan iya ware su a gefe. Abun da yake faruwa shi ne idan baka ware wa'inda suka fara ruɓewa ba sukan iya lallata sauran masu kyau ɗin, cikin wasu lokaci ƙallilan. Wa'inda suka fara ruɓewaba sai a yi amfani dasu maza maza, wa'inda suka girma suka yi kyau in ka waresu sai akai su suma daban za a ware su ko da a kasuwa ne ma farashin su daban yake. To yana da matuƙar muhimmanci a dinga ware wa, a ware wa'inda suka zama manya, a ware wa'inda ba su gama yi ba, ba su gama nuna ba, sannan a ware suka fara nuna.

Wannan yana nufi murgina abu kamar misali na fulawa haka da dai sauransu. Yanzu misali za a iya samun fulawa a haɗa ta da kayan haɗi idan aka samu aka zuba ruwa, ruwan amma kar ya yi yawa sai a ɗan sa hannu ko wani abu sai a jujjuya shi, idan ya kama jikinsa, sai a ɗauko wani faranti haka sai a ɗaura a kai a rinƙa murgina wani abu mai ɗan nauyi a kansa. To wannan abun in ana murginan shi zai ba shi sifa amma ya danganta da irin sifa da ake so. Idan kana son misali ka yi taliya ne ta .yar hausa, to ita ma za ka iya murgina shi zai ba ka sifa da wanda kake so yanda ya kamata. Idan kuma wani kayan abinci za ka yi na zamani haka da sauransu. Shi ma ya danganta da irin duk yanda ka murgina shi zai baka irin siffar da ka ke so ka yi amfani da shi. Cin cin, shi ma ana yi ana mirgina shi, shi ma yana ba da siffa.

Shuke shuke. Akwai shuke shuke da dama wanda ake yi kama daga na gero, dawa, masara, maiwa da sauran su. Da kuma shinkafa ma. Abun da ake faruwa ma idan aka duba ɓangaren gero yanda ake yinsa shi ne za a yi huɗa in anyi ruwan ko kafin a yi ruwa za a yi sharan gona a yi sassaɓe a sare kalgo sabara a ƙona su, idan aka yi ruwa za a nemo shanu da garma su yi huɗa. Idan aka yi huɗa za a nema tsaba iri kenan na gero, akwai sungumi da ake saran shuka da shi, yara ko ma'ikata ana sarawa ana bi ana zubawa an ɗan ɗiba kaɗan haka a hannu ana ɗiba ana binnewa aka zuba a cikin rami, sai a sa a tura ƙasa akai a taka da ƙafa, inda aka saka hatsi sai asa kasa a taka da ƙafa. Wannan shi ne yadda ake yi. Idan ta fito za a zo a yi raga, abun da ake nufi da raga shi ne akwai wasu ‘yan ƙananan wanda za a bi a cire su a cire su, saboda a ba da ishahen dama a manyan su sami iska wadatatce, saboda iska yana da mahimmanci. Idan babu wannan iskan amfanin ba zata taɓa yin kyau ba to ana basu wannan fili saboda su girma da kyau. Idan kuma shikafa ne shi ma ana iya zuwa a yafa iri, idan aka yafa iri ya fito sai a zo a rinƙa ciran sa a dasa shi bibbiyu ɗaɗɗaya bibbiyu ɗaɗɗaya to wannan shi ne yanda tsarin shuka yake ko shuke shuke.

Tsarin shuke shuke. Yana da kyau kayi tsari yayin shuke shuke. Farko tsarin da ya kamata ka yi shi ne ka samu guri da yake da kyau, misali idan za ka yi shukan gyero, ko dawa, ko masara, ka samu gurin da ba wai yashi ba ne, ba kan rairayi ba ne. Idan kuma kan rairayi ne ka tabatar ka kawo masa taki na gargajiya, kashin dabobi yana da matuƙar amfani. Idan ka zo ka share gona, akai ruwa kai huɗa, to in ka zo shuka akwai tazara da ake bayarwa wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai a shuke shuke. Idan ka ba da tazara in sha Allahu za ka samu abin da ranka ke so. Tazaran ya danganta, misali bai kamata a ce ka zo ka samu gona ka shuka kowace kunya ka shuka gyero ko dawa a kanta ko wace kunya, zai zama ba zai sha iska yanda ya kamata ba. amma idan ka saka dawa kunya ɗaya sai ka saka wake kunya ɗaya sai ka tsalake sai ka tsalake ɗaya ka sa wake sai ka saka dawa. To wannan tazara ba ƙaramin muhimmanci yake da shi ba a amfani zai sha iska, zai girma da kyau. Kuma akwai noma ciyawa yana da kyau ka ba da himma sosai gurin cire ciyawa da take gonanka. Saboda ciyawa yana matuƙar illa a amfani. Sannan kuma ka kula da ƙwari yauwa sai ka rinƙa feshin magani saboda idan kana feshi ba za su samu jinya da tsirai suke fama da shi ba.

Yanda ake tuƙa tuwon gari na masara mai laushi sosai. Abun da yake faruwa shi ne, za ka samu tukunya a wanke ta, sannan sai a hura wuta, idan aka hura wuta sai a zuba ruwa a cikin tukunya a ɗora a kan murhu. Idan aka ɗora a kan murhu sai a ba shi wani lokaci zai tafasa. Idan ruwan tafasa yayi zafi, sai a ɗauko gari na masara mai laushin nan, sai a rinƙa zubawa a cikin ruwan nan tafasheshe, sai a samu muciya abun tuƙa tuwo kenan wani ice ne hakan nan ƙato mai ɗan tsayi, ana kiran shi da muciya, sai a saka shi a rinƙa jujjuyawa, ana jujjuyawa ne saboda kar a samu goguwar gari ko kuma kar ya ƙuƙƙule saboda idan ka zuba gari ka bar shi a cikin ruwan zafi zai ƙuƙƙule ya ƙuƙƙule. Amma in kana so ya kama jikinsa ya haɗu ya yi kyau sai ka saka muciya a rinƙa juyashi, ana jujjuyawa wa da muciya. To can in kana juya shi za ka ga ya fara yin kauri. Idan ya fara yin ƙauri ya fara yin tauri, sai ka ɗan rage wuta sai ka rage itacen da yake ƙarƙashin murhun nan. Idan ka rage wannan itacen sai ka ɗan bar shi. In can yayi kauri ka ga kaurin ya yi tauri ya kama jikinsa, shikenan sai ka kashe wuta ka tuƙa tuwo.

Bada abinci ko a iyalanka. Yanda ake bada abinci ga iyalai shi ne yanzu misali kamar mutumin da yake da yara biyar da matar sa shida inda shi bakwai. To yanda za a yi a al’adace shi ne da safe matar za ta tashi ta haɗa abun karin kumallo, abun karyawa na safe. Za mu ɗauka misali idan shayi da biredi ne za ta nemo kofuna adadin yawan ku a gidan. Yanzu kaman mutane bakwai, za ta nemo kofi guda bakwai kuma ta tabbatar cewa shayin nan zai wadatu kowa da kowa. Sai ta fara zubawa na yara, za a fara bayarwa ,a ba su kowani yaro da kofinsa. Amman a tabbatar da cewa an tsaftace kofin, an wanke shi sosai saboda datt,i da kuma wasu ƙwayoyin cuta wanda ido baya iya kallon su. Sannan kuma a tabbatar da cewa yara sun wanke bakinsu ko an wanda za su iya wankewa sun wanke bakinsu da safe kafin su fara cin abincin safe. Wa'inda ba za su iya ba a tabbatar da an wanke musu bakinsu idan shayi ne a tabbatar da cewa babu zafin da zai iya lahani ko wata illa a bakin yaro. Sannan a samu biredi a yayyanka ma yara kowa da nasa a hannun sa. Daga baya kai mai gida za ka samu naka ita ma matar gida ta ɗau na ta a ciki bayan kun ba ma yara.

Dodan koɗi a cikin muhallinsa. Abin da ya bayyana mana a zahiri muka sani shi ne muhallin dodan koɗi shi ne ruwa. Ruwan rafi ne, ko kuma ruwan kogi ne, ko kuma wani kududdufi, shi dodan koɗi yana cin wasu ‘yan ciyayi masu laushi da ɗan wasu ƙwari wannan shine abin da yake ci ya dogara yake rayuwa da su. Ruwa yana illa a dodan koɗi idan ruwan ya gurbace, to yana da muhinmanci idan za ka kula da dodan koɗi, ma'ana za kai kiwonsa to ka tabbatar ka sama masa muhalli ingantacce, ma'ana ruwa mai tsafta. Dodan koɗi bai cika cutar da ‘yan Adam ba, batun a ce ko yayi cizo, ko ya saka maka wani dafi, shi dai yana rayuwa ne a cikin ruwa. Bayan cikin ruwa kuma sai guri mai danshi, gurin da yake da danshi, to dodan koɗi yana rayuwa a ciki ko kuma a cikin ƙasa. Hakan nan yana bin cikin ƙasa yana tafiyansa, kuma ana amfani da dodan koɗi gurin abinci saboda yana ba da gudunmuwa sosai wurin gina jiki. Naman dodan koɗi yana da matuƙar muhinmanci a rayuwar ɗan Adam.

Katantanwa ko kuma a ce dodon koɗi. Yanda za ka yi ka kula da shi shi ne za ka samu tsaftacen guri, ka tabbatar da wurin yana da tsafta kuma ruwan ma ba gubatatce ba. Ana iya kewayewa wuri, idan ka kewaye sai ka kawo katantanwan ko dodon koɗi ka zo ka zuba su. Idan ka zuba su a gun, gun ya kasance babu zafi in ma ba ruwa ba ne gun ya zama gurin akwai danshi. Sannan a kula da nau'in abincin da za a rinƙa ba su saboda abinci yana da matuƙar muhimmanci a kowani irin dabba ne ba dodan koɗi kaɗai ba. Sannan a rinƙa kula da lafiyansu, a nemo wanda ya san mene ne dodan koɗi, ya san jinyace jinyacen da suke yi ya zo rinƙa dubawa saboda gujewa faruwan wata cuta wanda zai iya sa ya halaka su gaba ɗaya ka yi asara. Amma idan aka fahimci cewa akwai wani abun da yake damun su ɗaya, biyu daga cikin su to za a iya magance shi ba tare da ya shafi sauran dodon koɗi da kake kula da su ba. Sannan idan ka kula da su suka kai wani mataki suna da matuƙar muhimmanci a ‘yan Adam saboda ana amfani da shi gurin abinci kuma yana gina jiki.

Imani na gargajiya da suka shafi haƙan rijiyar ruwa. Rijiya nada matuƙar mahimmanci saboda itace tushen samar da ruwa wanda ake amfani dashi na yau da kullun. To akwai tunani da al'umma da dama sukeyi na cewa iskokai da bori suna zama a cikin rijiya. Saboda mahimmancin ruwa. Zaman su a cikin rijiya yasa a wasu al'adu da akeyi kuma mutane suka yadda dashi shine kafin a fara haƙar rijiya sai anyi wasu bukukuwa ko kuma wasu adduo'i saboda neman sa'a da dacewa daga gurin wadannan iskoki da suke zama a cikin rijiya. Idan ba'ayiba hakan yana iya haifar da matsala sosai ko kuma wasu masifu a cikin al'umma. Masifu misali shine za'a iya hakar rijiya a yi taji wasu ko wasu abubuwa a ciki wanda ko kuma idan mutum ya faɗa yaro idan ya faɗa a cikin rijiya idan aka shiga ɗauko shi wanda ya shiga ya ɗauko yaron ma shima zai iya rasa ransa a cikin rijiya yaron ma kuma yarasa ransa a cikin rijiya. Wannan anyi imani dashi sosai saboda ana ganin cewa akwai wasu ƙa'idoji wanda ba'a bisu ba yayin tonan wannan rijiya ko kuma yayin haƙar wannan rijiya. Sannan rijiya idan akayita ba tare da waɗannan adduo'i ko kuma waɗannan bukukuwa na al'adun neman sa'a daga gurin waɗannan iskokan ba ruwan ciki yakan iya ƙafe wa ma'ana sai a sameta babu ruwa. Ana cikin amfani dashi rijiya yau anyi amfani dashi gobe sai a ga rijiyar ma ta ɗauke babu ruwa a ciki to wannan duka zarge-zarge ne da mutane sukayi imani dashi na cewa lallai idan ba'a nemi sa'a ko kuma adduo'i ba to baza'a taɓa samun abunda akeso ba. Kuma ana samun masifu daban-daban wanda suke fitinan al'umma a zamantakewa. Wannan shine imanin da mutanen suke dashi a da.

Erm hanƴoyi da a ke bi dan tabattar da cewa ruwan da a ka ɗiba ko ruwan da ake amfani da shi da ga rijiyar da a ka tone ta da hannu ya kasance mai sabta kuma mai lafiya ga sha abu na farko da a ke yi shi ne a tabattar da cewa inda zaa tona rijiyar ya kasance gurin ya na da sabta a kawar da duk wani datti da ya ke gurin sannan abu na biyu a tabbatar da cewa abu na biyu, a tabbatar da cewa an nesantar da rijiya da ga gurin da ake zubar da shara ko kuma gurin da ya ke da kazanta sosai ko kuma yanda a ke kashi da sauran su Toh a na matsar da rijiya a gurin, baa tona ta a inda zai? da wannan datti da sojojji na biyu, na uku shi ne idan a ka tonu rijiya ya kasance a na rufe ta A na rufe rijiya ne saboda kar wassau abubuwa tarkacce datti ya ringa fadawa cikin ruwa sai a ringa rufe ta abu na uku shi ne aya na huddu shi ne zaa ringa gwada ruwan rijiya, akwai gwada rijiya da a ke yi lokaci zuwa lokaci dan a tabbatar da cewa babu wani gugura gurbataccen abun da ya gurbatar da ruwan rijiya wanda zai iya ba da matsala ga dan adam ko kuma ga lafiyar dan adam Tsannan abu na gaba shi ne ana amfani da wassu abubuwa na zamani na sabtacce ruwa da a ke yi saboda ga bawar ruwan, ruwan ya samu ya kasance ya na da sabta, ya ka kashe dai wasu abubuwan da su ke ciki wanda ka hin ya jawo na kaso ko kuma ka hin ya ba da matsala a lafiyar dan adam tsannan rijiya a na iya a na lura sosai da yara saboda yara su kan iya daukan komai duk abunda hanun su ya samu su jefa a ciki toh a na lura da yara sosai, baa barin su, a daina barin yara su na zuwa kusa da rijiya wassa da sauransu idan ba haka ba yara su kadai sun kai su gurbatar da ruwa saboda jefa-jefan abubuwar da za su ringa yi a cikin rijiya waƴannan su ne matakai da a ke bi dan tabattar da cewa rijiyar da a ka tone ta da hannu ruwar cikin ta ya kasance mai sabta kuma mai lafiya ga sha.

Shin ka taba jin labarin ko labarai dayawa gamme da rijiyar da su ka tafe. babu zato, babu tsammani eh akwai labarai da dama akai rijiyoyi da ke kapewa ba zato, ba tsammani, na farko abun da ya ke faruwa, shi ne rashin ishashen ruwa a kasa na farko abun da ya ke faruwa, shi ne rashin ishashen ruwa a kasa sakkamakon karancin ruwan sama idan a ka samu karrancin ruwan sama toh ruwan da ya ke rijiya ruwan da ya ke kassa ya kan yi kadan saboda haka a ko da yaushe rijiya ta kan iya bushewa tsannan abu na biyu akwai cangin yanayi ko kuma pari idan a ka sammu cangin yanayi ko kuma dummamar yanayi ya kan iya sa ruwan da ya ke kassa ya ragu, toh a na a nan, a na tsamun matsala toh a na a nan, a na tsamun matsala na kafewa, na rijiyoyi sakamakon dama su rijiyoyi su na samun ruwan ne da ga can kasa ruwan kasa kuma ana samun sa ne daga ruwan sama toh dumammar yanayi yana shapar sa kwarai da gaske sannan abu na gaba akwai gurba cewar kasa kasa ta kan iya gurba cewar idan a na yawar amfani da abubuwa na zamani toh waƴannan su kan iya sa kasa ta gurba shi in a na amfani da waƴannan abubuwa na zamani na wassu na ruwa ne, na wassu na garri ne hakka a ke amfani dasu a kassa wannan ya kan iya sa kassa ta gurbacce, in kassa ta gurbatta toh a nan ma akan iya samun matsala yanda rijiya za ta kabe ruwa ba zai ringa shiga rijiya in da ya kamata ba tsannan akwai kuma rashin kulla Idan a na yawan amfani da rijiya ya kamata a ringa kullawa saboda yawan amfani da rijiya shi ma ya kan sa rijiya ta kafe babu zato, babu tsamani idan baa kulla. Kulla da na ke nufi a nan shi ne idan a na amfani da rijiya, sai a duba a rinka tsawa a na yasheta. Idan a ka gan ruwan ya fara yin baya baya ba sai ya tsaya gabadaya ba ba sai ya kare kab ba Da ga ya fara yin baya-baya, a nemo massana hidima ko kuma harkar rijiya su duba su ba da shawara a kan iya shiga cikin ta a yi ta kara tonu a fitar da kasan da ya ke ciki a dan kara zarfin ta saboda ruwan, ya karu ta dawo daidai yan da ya kamata toh idan a ka sami rashin wannan kulla toh shi ma ya kan iya kawowa rijiya ta kape babu zato babu tsammani

Abun da ba zan abunda ba zan manta ba a? abun da ya shapi abunda na sani kusa da rapi ko gulbi yanda yara su ke zuwa wanka da kuma kamin kifi Sai ka ga yaro karami ya yi tsalle da ga saman gada ya fada a cikin rapi ko kogi ya na wassa amma idan kai ba dan wannan gurin ba ne ka zo kawai a matsayin bako ka zo ka shiga wannan ruwa toh lallai wannan ruwa ya na iya hallaka ka ko kai yaro ne ko kai babba amma waƴanda su ke wannan gurin da ruwan ya ke maana, wanda garin su ya ke ehh da kogi ko kuma wani gulbi ko tapki na babba na ruwa sai ka gan mutum ko yaro ne zai shiga ciki ya yi ta yin abun da ran sa ya ke so amma kai babba in kai bako ne ba ka isa ka yi ba wannan, bazan taba mantawa dashi ba, abun ya na ba ni mamaki kwarai da gaske sanan na biyu sai ma su kamin kifi a ciki wanda su ke amfani da gora wa su su kipar cikir su su yi ta yawo a cikir ruwa, Idan na je bakin ruwa ina tsayawa kwarai da gaske in yi ta kallon waƴennan mutanen saboda abun ya na ba ni mamaki kwarai da gaske saboda abun ne, wanda ni a? takance ma tsoron sa na ke yi ma. Saboda yanda ya ke halaka mutane toh amma su kuma waƴannan mutanen sai ya zamana kamar shi ne sanaar su Za su shiga su yi ta yawo ruwan ya na kai su gurare daban-daban ba tare da sun tsorota ba ku ma ba tare da ya musu illa ko kuma ya jefar da? ya kashe su ba abu na gaba da ya ke kara ba ni mamaki wanda ba zan manta ba shi ne yan da mutane su ke amfani da ruwa na kulfi ko kogi kuma su na kashi a ciin ruwan amma ha ka ba zai hana su, su rinka shan wannan ruwan su na wanka a ciki su na gayyu kuma su na amfanin da ruwan gurin dafa abinci su na shan ruwan su na komai da shi amma kuma su na wanka su na karya, wannan abun ya na matukar daure mun kai ya na ba ni mamaki wannan shi ne